Abasaadha basatu bemereire bagemye mu nkedhe ababiri bagemye mu nkedhe oghundhi agema munsagho, ghaligho asutaime ghansi ayambaire esaati endheru kumbali ghanho enho ghaligho kumbali ghaibwe ghanho ghaligho ku bukalu, ghaligho eisubi lya kilagala mu maadhi amaato gali kumbali kwa maadhi aye gali mu maadhi tigali kutambula gazilamu bantu. Elyato elindhi lilyere ghagati mu maadhi erili kutambula, ghaligho eisubi mu maadhi ghagati ghaligho eisubi lya kilagala.

Amaido amafumbe gali mu, gali mu kapakuli. Agandhi galiku ebighusu agandhi masuse. Akapakuli bakataile ku mukeeka, ogulimu ebikulubulo ebya kisiitaka nh'ebilugavu.

Abazungu babili omukazi nh'omusaadha, bali kutambula nga baidha munho, nh'omukazi omwirugavu nga ava mu nnhimiro abbedye embago ku ibega nh'embago eyindhi mu ngalo nh'ekisero ku mutwe gwe ekya bbululu. Ali kutambula nga agy'ere nh'ekiveera ekyeru. Omuzungu omusaadha ayambaire empale endhirugavu nh'ebbulaghuzi endheru, omukazi ayambaire kisiitaka nh'esagho abeese.

Omukazi abeese ekisero akisibyemu ekigoye kyagya paka kumutwe kwakibeekeire, ekigoye kigire paka kumutwe ekisero kirikumugongo, ekisero kirimu mwogo omususubule, gyambiya, ekivera, n'ekidhome. Kumutwe asibyeku olugoye olwakasayi, ayambeire olugoye lwakitengi alikuseka einuma ghe eriyo eisubi lyakiragala n'emiti gyakiragala.

Abakazi bali mu kisaawe bali kusamba omupiira. Bambaile kasayisayi nh'ebbulawuzi endhilugavu ghaigulu. Omukazi mulala alinha omupiira ali gusamba mu kisaawe, ekisaawe kya kilagala kilimu ebyalala, kilimu obwala obwelu.

Ekizimbe kirina langi ya kyenvu kyenvu oti kiragalaragala, kirinha obudaala obunhinhanhinha ghaigulu. Kungulu kwakyo ku mutwe eriyo akantu akaghanvu akagya ghaigulu, kirina langi ya kisiitaka n'olwakasayisayi.

Enhuma gh'endhovu, endhovu dhili kutambula edhindhi dhili kulya. Einhuma gh'endhovu eliyo eisubi eliyo emiti gya kilagala, ghansi ghedhili kutambulira ghaligho eisubi lya kilagala elindhi lili kala.

Omukazi eyemereire, ghayemereire mumbali nhi mumbali ghaligho nhanha agemye nhanha mungalo nhi mubaafu gya ayemereire nha yo mulimu amaadhi nhi enhanha. Einhuma eriyo amabaketi nhe bisero ebirimu obutungulu, einhuma mundha eriyo omuntu ayemereire.

Omusaadha atyaime, atyaime kumbali kwe nhandha agemye oluti nga kugya paka mu nhandha oluvuna engege, ayambaire engaito endhirugavu nga dhiliku ebyeru yayambala saati endhirugavu nhe empale endhirugavu. Kumbali kwe nhandha saidhi ere eriyo eisubi nhe miti gya kilagala.

Abantu babiri bameraire kumbali okw'enhandha kumpi nh'amaato agaliku oluyi olundhi munnhandha oluyi olundhi kubukalu oghundhi mukazi oghundhi musaadha, omukazi abedhye omwana. Mumaadhi mulimu oghundhi alivuga elyato alikuba enkasi atyaime mulyato, kumbali ere eriyo amaato agandhi nga tigaali kuvuga aye nga gali mumaadhi nikumbali okw'amaadhi nikiragala eisubi lyakiragala n'emiti gyakiragala n'abantu abandhi kumbali ere.

Abantu bemereire ghe bemereire bali kutagho amaadhi, ghaligho taapu ghabagho ebidhomola, abakazi abemereire nh'abaana, ghe bemereire ghaligho enhumba edha mabaati.

Omwaana atyaime mu mulyango ku lubbalaza ku mulyango gwe nhumba, ghaligho omuti, ghaligho ensuu edhe ngoye. Olusuu olundhi luliku engoye edhilima epeege nho bukunta, olusuu olundhi luliku ebbulangiti nhe engoye dho kuvaala.

Ente nnhingi mulimu edha kisitaka nhe dhilina amabalabala dhilina amaiga amaghanvu nga meru, dhili kutambulila mungila. Mungila kumbali nhi kumbali kuliku eisubi nhe kibila ebilinha langi ya kilgala, einhuma ghe ente eriyo ali ku didhilaku omusaadha ayambeire empale ndhirugavu nhe enkofira endheru.